Atikpovitɔ aɖewo gegem ɖe exɔ aɖe me yevu ŋutsuaɖe dó awu eye eƒe amadede dzidzie nye yi gɔmea le dzɛ̃ yevu ŋutsu aɖe hã le exɔ ɖeka mea yehã tsitsre eye wodó dzi kple anyi eƒe amadede le dzĩ

Awusatɔ gbogbo aɖewo do go tso gbedoxɔ me. Eɖewo va egie ne ŋua tɔ ɖa. Amewo hã le toa dzi le gbedoaxɔa ŋuti.

Yevu aɖewo wo le dɔwɔƒe aɖe. wo katã wotsi tre. Amewo ɖɔ kuku. Amewo le dɔwɔmɔ ɖe asi. Kletifɔ aɖe le edɔ me le bɔŋ.

Dzobidɔwɔƒe aɖe, ŋu aɖewo fia, xɔ aɖewo hã fia, ŋu mɔwo hã, ŋu mɔwo hã to dɔwɔƒea. Ŋu aɖewo le ŋumɔ dzi. Dzidzɔ tutum ɖe teƒe aɖewo.

Fefewɔ nyɔnuviawo, wo katã wokɔ avɔ kpa akɔ, amewo de dzonu kɔ, amewo de dzonu asi. Wo katã wobla nane ɖe gagbɛ me ɖo ta eye wole ŋu mɔ me tsom.

Nyɔnu fɔkpa gbogbo aɖewo le fɔkpadzraƒe. eɖewo ƒe amadede le dzɛ̃, eɖewo ƒe amadede le ʋɛ̃, eɖewo ƒe amadede le blɔ. Wotsɔ wo katã tsɔ ku dzi.

Yevu andre aɖewo le dɔwɔƒe aɖe. Wo katã do dɔmewu eye eɖewo ƒe amadede nye gbe mumu. Eɖewo ƒe amadede le dzɛ̃, wo katã woɖɔ dɔmewɔ kuku. Eɖewo ƒe amadede le ʋi eɖewo le dzɛ̃.

Yevuvi aɖe mlɔ anyi ɖe keteke mɔ dzi eye wo le fefefem kple eƒe ŋuvi la eye kusi ae le eƒe megbe.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ nɔ kodzokodzo me eye akaɖe aɖe le wo ŋgɔ, ŋutsua nɔ akaɖe kpɔm, ɖevi aɖewo le ŋutsu megbe eye ɖevi eɖewo bɔbɔ nɔ anyi eɖewo tsitre

Ame atɔ̃ aɖewo le seƒoƒo dom. Ŋutsu tsitsi ɖeka, nyɔnu tsitsi ɖeka kple ɖevi etɔ̃. Wo katã wodo asiwui hafi le seƒoƒoa dom.

Ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe nudzraƒe aɖe eye sola panel le eƒe enuɖusi kpa dzi le egodo. Bɛntsi aɖe hã le ga ma eye sola panel le edzi. Ŋutsu lé kɔmpita ɖe asi.

Aɖaŋudɔwɔla etɔ̃ aɖewo le dɔ me, woɖɔ kuku ʋi eye wodo awu trɔlɔ eƒe amadede le abe aŋugbaɖiɖi. ame eve aɖewo lé gakpo gã aɖe ɖe asi.

Ame, ame gbogbo aɖewo tso edu aɖe me yi edu bubu aɖe, me wo katã wofɔ woƒe nuwo ɖe asi le egba le me zɔm, ama ɖewo hã tsitre ɖe aƒe aɖe me le ameawo kpɔm.

Yevu enyi aɖewo le dɔwɔƒe aɖe. wo katã woɖɔ kuku eƒe amadede nye aŋutsiɖiɖi. Ɖeka ƒe amadede le ʋi. Wo katã wotsi tre, eɖewo hã wo le gakpo aɖe ɖe asi.

Afɔku aɖe dzɔ ɖe dukɔ aɖe me, exɔ aɖewo kaka. Eke aɖewo xatse eye eƒe amadede le yibɔ, ɖeka hã ƒe amadede le dzĩ le atiawo dzi.

Nyɔnuvi ame etɔ̃ aɖe kple ŋutsuvi ɖeka ye nyɔnuvi ame eve nɔ anyi ɖe esɔ aɖe dzi le aƒu aɖe to. Nyɔnuvi ɖeka le esɔ megbe le woafɔ megbe ɖe asi eye ŋutsuvia le esɔ ƒe eglagbɔ ɖe asi. Wo katã wo le didzɔ kpɔm.

Ŋutsu kple nyɔnu aɖewo le atike aɖe wɔƒe eye wo katã wodo edɔmewu eye eƒe amadede le ʋɛ̃ eye nyɔnuvi kpli ŋutsuvi ɖewo tsitre eye wole enu kpɔm.

Ame gbogbo aɖrwo va tsikuƒe. Ŋutsuwo kple nyanuwo, ɖeviwo kpe ɖe ŋu. Wokɔ woƒe tsikunuwo ɖo ɖe fli me. Tsikuŋu aɖe le wobe ŋutsi.

Ŋtsu kple nyɔnu aɖe wo le teƒe aɖe. Ŋutsu ɖeka nyɔnu ɖeka wonɔ anyi ɖe ekplɔ aɖe ŋu eye ŋutsu kple nyɔnu aɖe hã wotsitre ɖe ekplɔ ŋuti eye agbale aɖe le ekplɔa dzi.

Yevu gbogbo aɖewo le eŋu aɖe me le egbe aɖe me. Atiglinyi lolo aɖe ame eve, ɖeka le ŋgɔ na eŋuɔ, ɖeka hã le megbe nɛ.

Ɖevi aɖe ame etɔ̃, ŋutsu ɖeka. Ŋɖu gbogbo aɖe le wobe ŋgɔ eye wo ɖuɖum, ɖeviɛ tsɔ ŋɖuɔ tsɔ de enume nɛ ŋutsua eye ŋutsua le kple aɖu.

Yevu ŋutsu kple yevuvi aɖewo le exɔ aɖe me eye yevu ŋutsua nɔ anyi ɖe ekplɔ ŋu eye ɖevi aɖewo tsitre ɖe ekplɔ ŋu eye kɔpuwo hã le ekplɔa dzi eye atukpa vivi aɖewo hã wole ekplɔ dzi eye wolé eɖewo ɖe asi.

Nyɔnu aɖe, nyɔnu aɖe nɔ anyi eye aŋetogui woame eve aɖe le wò nuɖusi kpa dzi. Nuɖuɖu tɔtɔe aɖe le agba me le aŋetogoea ɖeka dzi eye nyɔnua hã lé ehe le nuɖuɖu aɖe kpam.

Ŋutsu woameve aɖewo le aka ɖe dɔwɔƒe aɖe eye wo katã wodo dɔmewu eye wo katã woɖɔ kuku eƒe amadede le ʋi eye ame ɖeka bɔbɔ lé nane ɖe asi.

ɖakakpuivi amadē aɖewo le bɔl ƒom eye wó katã wodó awu eye eƒe amadede le yi ɖeka dó afɔwui ye eƒe amadede nye ŋutiɖiɖi eye mamleawo katã wó dó afɔwui aƒe amadede le ɣi

Ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖe eɖakpaƒe kɔ avɔvuʋi gba kɔme. Ɖakpala hã do awu ʋi, ɖɔ kuku le ɖakpamɔ le asi le ɖa kpam ne ŋutsua.

Ame geɖe wole ameɖibɔme eye amekukuɖaka le wònye ŋgɔ. Amewo tsatsre, amewo nɔ anyi, ŋutsu aɖe dze klo ɖe nyanu aɖewo wo ŋkume eye kpovitɔwo hã le wobe wo dome, amewo wo katã wodo awu yibɔ.

Nyɔnu, nyɔnu enyi aɖewo tsi tsitre eye wo katã wolɔ

Bigla dɔwɔla aɖewo wome etɔ̃ wole xɔ aɖe ɖom. Wome eve do awu eye eƒe amadede nye blɔ. Ɖeka do asiwui. Wo katã woɖɔ kuku.

Nyɔnu aɖe mlɔ anyi ɖe avɔ aɖewo dzi eye wole nu kom lé foŋ ɖe asi. Woŋlɔ avɔ ɖo ɖe wonuiwo dzi wokɔ paa.